Iimaliwa oyili ya simana lela, oshoka oshimaliwa osho eliko lyoshilongo, nongele kushina oho hupu nuudhigu. Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji, opuna iimaliwa mbyoka yiitenda, po opuna mbyoka yomafo, yomafo oyo yina ongushu onene.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iiyata gomaludhi ga yoolokathana nuumate womaludhi ga yoolokathana. Koositola hono ohaku kala kuna iiyata iiwanwa lela nantu mboka haya hondjo ohaya ka landa hoka.

Iipundi niitaafula ohayi longwa miipilangi etayi tulwa omafulafula, opo uuna omuntu ta kuutumba ko ite ehama kiikutumbitho.

Ositola ehala moka hamu landithwa iipumbiwa yomomagumbo keshe shimwe ohashi adhika kositola ongashi uuyaha ,oolamba ,uukopi niikulya.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oya tulilapo aakulupe omauwanawa ngoka kutya komwedhi ihaya nanwa iishoshela yasha koompungulilo dhawo dhoombaanga.

Iipundi niitafula mbono yaningwa miipilangi oyili yi holike kaantu , nantu mbono haya ningi iipundi mbyoka ohaya ilikolele oshimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Oshimaliwa osho thimba e na ongodhi, nomuntu ngele e na oshimaliwa oha kala te yi yalula nawa. Oha yi kala ya mangwa muupandi, nomuntu oha kala a nyanyukwa, oshoka ota vulu oku ilandela kehe shimwe.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kuhiya wukiilandele ookashina koye kokarcher wet& dry hono haka ningi nawa polupanda hono kali kena ondando yili pombanda paife oya teyelwa kongolo.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana opamwe nositola ndyono yoNictus, oyili tayi ku hiya opo wukalongithe nokufuta iinima yoye nokakalata koye kombaanga kositola ndyoka yoNictus, ngwe tokuthilwako kondando.

Iimaliwa oyili yasimana lela. Oshimaliwa osho thimba yina ongodhi, nongele omuntu ena oshimaliwa ohakala taya lula oombali dhe a longa nuudhiginini. Opo mboka yaana iilongo ohaya kala owala taya latha omayego.

Iimaliwa oyili ya yoloka miilongo, keshe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono ya yoloka okokutya omolwala, omondando noshowo kongushu , noshowo komathano ngoka haga kala ga thanekwa kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yo Ned Bank iha yi gandja owala omakwath goku pungula oshimaliwa , oha yi unganeke wo omaudhano, ngaashi uudhano wetanga lyo mokambamba, osho wo uudhano woku tondoka moshilandopangelo.

Opuna aantu mbono yena uunongo wokuhonga uutentekitho wiinima mbono hawu mboolelwa mekuma moondunda ndhono dhooseti, oko nee haku tentekwa uupoto mbono hawu kala watulwa uumeno.

Iimaliwa oyi li ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe, iimaliwa opena mbyoka iikukutu, opena mbyoka yomafo. Iimaliwa yomafo oyo yina ongushu yi vule mbyoka iikukutu.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo oosikopa oshowo iipundi niipundi nbyono omatyofa ohayi hongwa miiti niipilangi etayi tulwa omalapi.

Moositola ohamu landithwa iinima yayooloka. Opuna oositola ndhono hadhi landitha iinima ngaashi oongaku, oondjato oshowo iizalomwa, naantu oto adha yeli moositola moka taya kongo iipumbiwa yawo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe ngele kuna oshimaliwa nena monkalamwenyo yoye oto kala to hupu nuudhigu ,oshoka iimaliwa oyo hatu longitha oku ilandela iikulya moositola oshowo oompumbwe dhetu.

Ombanga ndjoka yaNEDBANK otayi lombwele oshigwana opo shikale tashitala epandja lyokutala iimaliwa, opo yakale tayeendele pamwe nethimbo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi kutha omapulakata nuutala wawo, etayi yi komahala hoka haku kala aantu oyendji opo yi kagandje uuyelele kombinga yompungulilo yawo, oshowo omakwatho gawo ngoka haya gandja.

Ombaanga yoStandard bank oyi holike kaakwashigwana. Ombaanga ndjika oyina uukwashili nongele owuna iimaliwa yoye yili yoStandard bank kayina esiku yi yakweko.

Opuna aantu mboka yaya koosikola dhopaungomba, yiilongela oku ninga iitafuula miipilangi nomiiti. Ohaya ningi mo nee iitaafula mbyoka iiwanawa ohayi kala nee tayi monikwa nawa ngele ya gwayekwa omagadhi giiti.

Iimaliwa oyili yasimana lela aantu oha longitha uushina oku yalula iimaliwa ngele tanyengwa, ohayi kala ne yapakelwa ohwata yatulwa peke.

Mongashingeyi oto vulu owala okunana iimaliwa mositola peshina tolongitha okakalata koye kombaanga ndjoka yoStandard bank. Owapumba owala okulanda iinima yoye, ngoye toyi peshina, tofutu iinima oshimaliwa toshinanwa kokakalata, ngoye topula iimaliwa.

Iimaliwa oyili ya simana lela monkalamwenyo yomuntu keshe nongele kuna oshimaliwa oho mono iihuna oshoka itovulu okwilandela sha shoka wuli wapumbwa.

Iimaliwa oya simana lela nongele toyi tokatalelapo kiilongo yaantu oho pumbwa okushendja oshimaliwa shomoshilongo shaayeni toyi shendjele mwaambyoka yomoshilongo moka toyi.

Iimaliwa oya simana lela monkalamwenyo yomuntu. Nongele omuntu ena iimaliwa oha kala teyi yalula lela uvite nawa, oshoka ota vulu oku ilandela kehe shimwe shoka a pumbwa.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji opuna oositola ndhono hadhi landitha iinima ngaashi oombete oshowo omatyofa nookila dhoku talaleka noshowo iitafula niipundi .

Iimaliwa oyili ya simana, iimaliwa oya yooloka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo oko kutya omolwaalwaa omongushu nomondando noko mathano ngono ga thananekwa kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ku hiya, omasiku 16 Aguste 2025 wuye kofanditha ndjoka tayi ka kala tayi landitha iitukutuku mbyoka yonkulu yonale.

Iipundi mbyoka ya longwa yafa omatyofa ohayi adhika unene moombelewa. Uuna tokuutumbako iho ehama kiikutumbitho oho tyofo owala.

Iimaliwa oyili yasimana lela oshimaliwa osho eliko lyo shilongo sho oshimaliwa osho onkalamwenyo yomuntu, ngele kuna oshimaliwa nena onkalamwenyo yoye ohayi kala odhigu oshoka oho hupu nuudhigu lela.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo iipundi niitaafula mbyoka ya ningwa miiti, etayi tulwa esipili eyelele kombanda.

Opuna iipundi mbyoka niitafula mbyoka hayi kala tayi tayima nawa ya gwayekwa omagadhi opo yi kale ya kola nawa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele kutya ngele ngweye owuli ho longo nuudhiginini nena nayo otayi ku kwathele opo wu ninge po okambaanga koye pomukunda.

Ombaanga ndjoka yo bank Windhoek otayi londodha oshigwana kutya ombaanga kayina eiku yikundhele tayu pula oonomola dhoye dhombaanga.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhaantu oshimaliwa ngele omuntu kushina iho kala nande wa nyanyukwa oshoka oho kala twi ipula kutya oompumbwe dhoye oto dhi kandula po nomukalo guli ngiini.

Ombanga ndjoka yo Bank Widheok ohayi thikama ota yiyi komahala hono hakukala aantu oyendji opo yikagandje omawuyelele kombinga yombanga yawo, osho wo omakulo gono hagandja koshingwaana.

Ositola ndjono yoAvo otovulu walanda ko iinima oyindji ngaashi, ongodhi yopeke, owili yokoshikesho oshowo olusheno.

Iimaliwa oyili oyo thimba yi na ongodhi. Iimaliwa ohatu yi longitha moonkalamwenyo dhetu unene kehe shimwe, nongele kuna oshimaliwa monkalamwenyo yoye oho hupu nuudhigu.

Ombanga ndyoka yopashigwana oyeya nomukalo omupe ngoka tovulu walongitha ongodhi yoye yopeke okukala to tala oompungulilo dhoye dhombanga ngoye nokutumina omuntu oshimaliwa.

Aantu mboka ye na uunongo woku ninga iipundi niitaafula, oha yi ilikolele oshimaliwa, oshoka iipundi mbyoka yomatyofa, oyi li yi holikwe lela, noha yi landwa oshoka oha yi tulwa moondunda koka haku tiwa ooseti.

Moositola ndhono hadhi landitha iinima ngaashi oongaku, niizalomwa noondjato, ohamu kala muudha unene tuu komisilo dhomwedhi ngele aantu yapewa iimaliwa yawo komayilonga gawo ohaya ka konga iipumbiwa yawo.

Mositola una toyimo opuna omiyelo mbali opuna omiyelo ngoka gokuyamo po opuna wo omwelo ngoka gokuzamo shino ohashikala shatulwapo opo shikaleke elanduladhano, po opuna ehala ndono halikala utololi.

Kositola ndjoka yo Avo ohaku landithwa iinima oyindji iiwanawa. Oto vulu oku ilandelako ongodhi yoye yopeke, okandjato komagano nokulanda olusheno.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi niitaafula mbyoka iiwanawa. Kiitaafula ohaku tulwa esipili ndyoka eyelele ha li kala lya opala.

Ombaanga yoNedbank opamwe nositola yoAvo ohayi gandja omakwatho ogendji moshigwana ngaashi kwali ya gandje ekwatho lyoshimaliwa oondola oyovi nomilongo ntano.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi kuhiya opo wuye methigathano ndyoka lyokutondoka. Ndyoka tali ka kala ko momasiku 20 July 2025.

Ohapukala puna utendo mbono hawulike oondando noongushu dhimaliwa pokati kiilongo niilongo, noongushu dhoka dhimaliwa ohayi vulu okushendja esiku nesiku.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wuki landele ongodhi yoye ndjoka yo iphone omulongo nahamano ndjoka yina ehala lyi thike pethele nomilongo mbali nahetatu. Ndjono kwali yina ondando yili pombanda paife oya teyelwa kongolo.

Ombanga ndjoka yo Bank Widheok oyeyapo nepandja ndoka lyomongodhi ndjono hopatulula uyelele woye wombanga holongitha oshipala shoye opo wuvule wuyemo wutale omalulo goye gombanga.

Opuna moombelewa mono hamu adhika iipundi niitafula iiwanawa. Moombelewa mono ohamu wa telelwa aantu ohamu kala wo muna omasipili omuntu to vulu oku italela.

Iimaliwa oya simana lela, iimaliwa oyili pomaludhi opuna iimaliwa mbyoka yitenda nambyoka yomafo. Mbyono yomafo oyo ya talikako oyo yina ongushu yili pombanda yivule mbyoka yiitenda.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Moositola ehala mono iipumbiwa ayihe yomegumbo omo hayi adhika. Okutya oothewa, omagadhi gokulya, niikutu naantu ohaya yi nee koositola yaka lande iipumbiwa yawo.

Opuna aantu mbono yena uunongo, wokuhonga iiti niipilangi. Oto adha yahonga uunima mbono wokutentekela, mbono hawu kala wa mboolelwa mekuma, opo wu tentekwe iinima.

Moostola ohamu adhikwa iipumbiwa yo mo magumbo oyindji. Moostola ohamu adhika ookomputa mpono omuntu ho ya wu fute iinima yoye, nongele aantu yiilikola oshimaliwa ohaayi kostola ya ka lande iinima yawo.

Momandiki goositola ngaashi mono moVenduka ohamu kala muudha nayi oshoka omo muna oositola odhindji ngaashi moVenill nengè moGwashamba. Aantu ohaya yiko yakakonge iipumbiwa yawo mbyoka yapumbwa.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank opamwe nehangano ndyoka lyo Hollard, ohaya unganeke uudhano oshowo omathigathano, ngaashi go kutondoka mono nomusindani dhingi ha isindanene oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo okutya omo ndando nomo ngushu. Nuuna toka talelapo kiilongo yaantu owuna oku pingakanitha iimaliwa yomo shilongo shaayeni niimaliwa yo moshilongo moka wuuka.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo uusikopa wokupungula iinima mboka hawu kala wuna uukololo oshowo iipundi mbyono hayi gwayekwa omagadhi opo yikale tayi tayima nawa.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula mbyoka iiwanawa lela niitafula mbyono ohayi fikilwa omagulu giitenda.

Aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaa hongo mo iitaafula yawo iiwanawa niipundi, noye li hayi ilikolele mo iimaliwa moku longa iilonga mbika, oshoka iitaafula niipundi oyi li yi holike lela.

Opena iilando yimwe mboka yatungwa yili moha dhondundu , moondundu mono ohamu adhika wo omahala moka aantu haya longele iinima yawo ngaashi osikopa, iipundi niitafula.

Opu na oositola dhono hadhi landitha wala iikulya, òositola dhono ongaashi HoodMart Supermarket oshowo Woerman block noPick n Pay noshowo Shoprite noChoppies.

Iimaliwa oyili ya simana nayi, nongele omuntu ena oshimaliwa oha kala ta yalula oombali dhe. Ngele omuntu ena oshimaliwa ota vulu okwiilandela kehe shoka uuvite ye a hala.

Mositola ehala ndyoka hali lyuudha aantu oshoka kehe gumwe ohayi aka konge oompumbwe dhokegumbo lyaandjawo. Ngele alanda oompumbwe dhaandjawo ohashuna kolukalwa lwaandjawo.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaa hongo uutemba mboka woku iyogela koonyala uutemba mboka ohawu kala nee tawu monika nawa tawu tayima wa gwayekwa omagadhi ngoka giiti.

Iimaliwa una omuntu eyina oha kala teyi yalula, ohayi manga ne muupandi opo yika pungulwe ya yakwepo nande kokalyapombo nomuntu oheyi yalula nawa.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo uusikopa mbono wokupungulila iinima. Nuusikopa mbono ohawu paindwa nee nopainda ndjoka yiiti opo wuvule okukala wakola nawa.

Ositola oyo ehala ndyoka hali landitha iipumbiwa yetu yomomagumbo getu ayihe. Kehe shimwe omuntu shoka topumbwa oho keshi konga kositola, nongele aantu yiimonene iimaliwa ohayayi yekiilandele iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yo NedBank otayi ku longo nkene wuna okupungula oshimaliwa shoye. Otayi ku lombwele kutya oopelesenda omilongo ntano dhi tsilika nawa.

Oto vulu wa longitha okakalata koye hoka kombaanga yoye yoBank Windhoek oku futa iinima nokulanda mositola omuntu to vulu ngoye to vulu wo okuya methigathano lyokwiisindanena ohauto yoye ompe yo Toyota Corora cross.

Opuna wo uukololo mbono hawu kala tawu ulike ongushu dhiimaliwa noondando dhiimaliwa pokati kiilongo , oondando dhiimaliwa dhono osho wo ongushu dhiimaliwa ohayi vulu oku shendja esiku nesiku.

Ombaanga nyoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wuki ilandele owili yoye ndjoka yoGarmini Venu 3 ndjono kwali yili pombanda lela ihe paife ondando oya teyelwa kongolo.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ohamu adhika iikulya nomuntu ngele wa mono oshimaliwa shoye ohoyi kositola eto ki landela iikulya yoye mbyoka wuli wa hala oku landa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile aakokele opo ya tseye eyooloko pokati konomola ndjoka holongitha ngele to nana oshimaliwa kompungulilo yomoombaanga naandjoka ho longitha uuna owala wa tuminwa oshimaliwa kongodhi.

Ombaanga ndjoka yotango yo pashigwana ota yi ku lombwele kutya, ngele ngweye owu li ho longo nuudhiginini nena nayo ota yi ku kwathele okweetapo okangeshefa koye okashona koku watela aantu.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi thikama tayi yi koshigwana, yi kagandje omauyelele kaakwashigwana kombinga yompungulilo dhoombaanga yawo oshowo omayakulo gawo ngoka haya gandja.

Oshilongo shaNamibia konima yoomvula omilongo ndatu dhemanguluko osha nduluka po oshimaliwa shoka shoondola omilongo ndatu hoka kuna aaleli yatatu yaNamibia okuza komukokoli sigo okwaangu a hugunine ko.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima mbyono ngaashi iipundi niitafula . Ohaya hongomo wo uunima mbono woku pungula noku tentekela iinima mbono hawu kala wuna uukololo.

Ositola olyo ehala ndoka halilanditha iinima mbyoka yapumbwiwa monkalamwenyo dhetu , aantu ohayayi ne koositola yakalande iipumbiwa yawo tafutu shoka yeli yapumbwa yo tayeshipewa.